Owuli onga omuvali ena okanona ke keli koshiputudhilo shopombanda Unama ihe ka kena okompiuta nenge ongodhi yopeke. Ositola yedhina Furnmart otayi ningi omathigathano gopashimaliwa. Inyolitha nena ngoye wu isindanene shimwe yomwaambika, ongoye omusindani omunelago.

Aalongwa amuhe otamu kunkililwa opo mu ilonge neyitulemo, oshoka omulongwa ngoka ta ka pita nawa e vule aalongwa ooyakwawo ayehe, ano oye a dhenga mbanda, nena ota ka pewa omagano goondola dhaNamibia omayovi omulongo. Uuwanawa ihawu zi pokapala kayela, ngoye ishewe owu na okulonga nomazigudhe opo wu ilikolele oondola dhoye omayovi omulongo.

Ohakayala noluhozi lumwe. Nangolo tango okwali atameke ongeshefa ye yoku panda iikuni molwaashoka ye omumati gomwenyo omwaanawa. omwaalu gwaantu oyendji oyakala ha ya landa iikuni mokasitola okashona ka Nangolo. Sho amono iikuni itayi ende nawa okwatokola opo atokole opo ongeshefa yokuninga iipundi ngashingeyi Nangolo okuna ositola ye onene yokuninga iipundi, iitaafula noshowo oombete.

Tate Timo otaya opaleke oshikunino shawo nokamwanakadhona Nangula. Moshikunino shawo oya kuna mo omaludhi ogendji giikwamboga ngaashi oomboga , omatama, uunawamundesha, iihakauto, oonyanga nosho wo iikapa. Iilikolomwa mbika ohaye yi landitha kondje no meni lyoshilongo.

O Venduka oyo oshilandopangelo sha Namibia, aantu yamwe ohaye yi ithana omukuto gwa Naambo, moshilandopangelo omuna oosikola odhindji oshowo oohauto evi toyele, aantu oyendji komikunda oya zako yaya koshilandopangelo yaka konge uuhupilo wuli nawa oshowo iilonga.

Omakwatathano gopaungomba ogeli taga dhana okandangala methimbo ngashiingeyi, omuntu ota vulu okukwatathana na kuume nenge kahewa ke, eli popepi nenge kokule naye, oshowo pondje nomeni lyoshilongo okupitila komapandja gomalungula gayoolokathana.

Owuna edhiladhilo lyokutota ongeshefa ndele kuna iisimpo. Ombaanga yotango mo Namibia ya tseyika nawa nedhina FNB otayi gandja omikuli kaanangeshefa dhuule woomvula mbali , thikama nena wu ka talelepo oshitayi sho popepi nangoye, ongoye omunangeshefa omunelago.

Moshilongo shetu otuna mo omapungulilo ogendji goshimaliwa. Otuna mo ngaashi ombaanga yo Bank Windhoek ndjoka ho vulu okupungula ko oshimaliwa shoye noshowo okumona ko omukuli gokutameka osikola nenge gokutota ongeshefa.

Megumbo lyoshiwambo omuna omahala ogendji. Limwe lyomomahala gasimana olyo oshinyanga shamutyakemo mpono aanegumbo haya kuutumba kongulohi uuna ya mana okulya uulalelo . Mwene gwegumbo oha kunkilile nokulondodha aanona uuna yena sho ya ninga sha puka. Oheya pukulula noku ya longa kombinga yoonkuluhedhi dhoshilongo.

Kuku Gwamunoko ota kongo okampunda ke hoka e ka yakulwa kookalyamupombo sho a li ta aaguluka opate mepandaanda enene mOkangwena mOndangwa. Ota ti mokampunda ke omwa li mu na iisimpo ya adha pomayovi ethele, uuthemba we mboka wa nyolwa Alweendo Anna, omwa kwatelwa wo okamutse ke koshilongo nokakalata kombaanga. Ota indile ihe nesimaneko enene opo wu mu toolithe ko. Okati kokoonyala opo ke li.

Uutekinolohi owo wuli thimba yina ongodhi methimbo lyongaashingeyi molwaashoka aantu ngaashingeyi ohaya vulu okulanda omalusheno gawo moostola noshowo okuninga omafutilo gawo gomeya moostola natango shivulithe okweenda iinano iile, nokuka thikama omukweyo omile okuka ninga omafutilo koombelewa.

Kehe komvula mayola gondoolopa yetu yandangwa oha ningi omalongekidho opo aanangeshefa ayehe aanene naashona opo yaka landithe koshituthi shipingi. Iipindi omo meho ashihe shoka wapumbwa oko toshi adha. Ohaku kala wo aahiki ngalo yoongalo dhomaludhi kehe. Aantu yamwe Kaye hole okuyako oshoka oyatila okukakuthwa iinima yawo kookalyamupombo.

Ngoye owuli wa gwanitha oomvula 18 nowuna uuthemba woshilongo? Oto indilwa opo wu ninge eyindilo lyoka kalata koye kombaanga yaNedbank shika ohashi ku ningile oshipu, molwaashoka oto vulu oku landitha oompumbwe dhoye oka kalata haka mositola kehe. Omukalo gwatya ngeika omwaanawa noonkondo, molwaashoka ookalya mupombo ihaya mono ompito yoku kutha po omaliko goye.

Kongombe ohaku zi oshipa shoka aanongo haye shi kweya nawa eta ya hondjo mo omapaya gomoombunda dhaamati. Oha ya hodjo mo wo oongaku nosho wo niikutu. Ohaku zi omahini ngoka haga hikwa eta ku zi omagadhi. Ohaku zi wo ooniga ndhoka hadhi hongwa eta dhi ningwa iikole yokukola ongongola.

Omuthima mpa enono mpa ehekevi osho woo iisimpo oyina uuwanawa nuuwinayi. Iisimpo ohatu yi longitha okulanda omagumbo okutota oongeshefa, okulanda iitukutuku, okufutila aalongwa yoye omanongelo nosho tuu. Uuna wuna iisimpo oho kala wa ningwa oshihakanwa kookalyamupombo yo ohayi vulu woo okukana.

Ngoye owuli wi imonena po oka kwashike pendjewo koye mositola yedhina pep ,ihe ino gwa nitha oshimaliwa pethimbo mpono ? oto vulu oku futa ko etata lyondando yo shinima osho tuu shoka yo taye shi ku pungulile. Uuna wa mana oku futa opo ihe toshi pewako.

Uuwanawa nuuwinayi wiimaliwa. Iimaliwa oyina uuwanawa owundji oshowo uuwinayi, yimwe yomomauwanawa oyo okulanda omagumbo, okwiilongitha mosikola noshowo okutota ongeshefa. Uuwinayi ohayi tula omwaalu guufuthi pombanda oshowo gumwe ohi iyadha keeyina.

Mongashingeyi otu li pethimbo lyuutekinolohi tawu dhana onkandangala. Gumwe gomomikalo ogo okupungula oshimaliwa pangodhi nenge okutumina mukwetu e li kokule nenge e li meni lyoshilongo oshimaliwa pangodhi. Nguka ogo gumwe gomomikalo omipu, molwashoka aantu ihaya ka kala we ye li momikweyo omile nenge ihaya ende we iinano iile oku ka konga oombaanga ya vule okupungula nenge okutuminathana iimaliwa.